Omushaija ajwaire ekooti aine omwana aha rubaju rwe enyuma ye hariyo ondiijo omushaija bashutamire omu bwato kandi aharubaju rwabo hariho ebinyaatsi kandi ahansi ya obwato hariyo amaizi

Amaato aga gari aha mutwe gw'enyanja kandi aharubaju rwa eryato hariho amaizi kandi omu maato hariyo nihagurukamu ebinyonyi nibituruura aha iguru y'amato ebindi nibitekama aha maato

Aba n'abaana bajwaire obukookoro aha minwa obumwe bajwaire obukwiragura abandi bajwaire oburikwera kandi omwe omu baana aba n'omwisiki asibire eishokye ry'ebitutu

Omu kishushani eki nindeebamu omubumbi arimu nagyezaho kubumba enyungu aine ibumba omugaro kandi ekintu eki ariyo nabumba kyakuzire kyahikire ahaiguru ariyo nagyezaho kukiteereza n'engaro ze kugura ngu akikoreemu ekyo ekyarikwenda

Oru n'oruguudo oruguudo rurikugyenda omumaisho omu rubanju rw'oruguudo harimu ebikondo by'amashanyarazi kandi harimu n'emiti kandi sayidi emwe y'oruguudo hatimbireyo omufuregye ogurikutwara amaizi

Eki n'ekibira, ekibiira eki kirimu emiti ekuzire kirimu n'emiti eyomire kandi omu kibira eki harimu n'omuhanda, omuhanda gw'eitaka guri kutwara abantu kandi ekibira eki mpaha nikyoreka ku hariyo nihagwamu enjura

Omuntu ogu nagyezaho kukora amatafaari, agamwe yagarunzire aha rubaju aine n'obudongo omu ngaro ariyo nagyezaho kubuta omu katiba arikukoresebwa kuteera amatafari kandi engaro ze zigubire munonga.

Egi n'eka eriho amaju g'obufuuha gashakaize ebinyaatsi kandi hariho n'emotoka nayo eyemereire aha rubaju rw'amaju aga kandi aha mutwe gw'emotoka hariho omuti omuhango ogwine amataagi n'amababi

Orugudo rurimu emotoka nyingi munonga ezimwe nizitwarwa abashabaze ezindi n'emotoka enkye ez'abantu ba buriijo kandi omu rubaju rw'enguuto egi harimu emiti miraingwa harimu n'amatara nago gahanikire aha byoma biringwa, orubaju orundi hariyo amaju kandi amaju aga gahanikirweho emyenda omu rubabaraza

Omukazi ayeshembere ekitambara omu mutwe aha mutwe gweye ayekorireho ebafu ebafu erimu amasowamu erimu ebikopo erimu ekitambara kandi natambura arikusha nkori naza kutaha omu duka

Omushaija ashitami omu maisho geye harimu ekiharani kandi aha rubaju rwa ekiharani hariho omwenda aha rubaju rwa ekiharani ahansi hariho amabafu abiri kandi aha rubaju hariho ekishaho ekirimu emyenda

Ebizimbe ebi n'ebyombeko nibirebeeka nka ishomero kandi omurubaju rwabyo harimu ekintu eki barikuteekamu ebisaasiro ekirikworeka ngu baine kuguma nibahareeka hari ahayonjo

Nindeeba amaato maingi aharubaju rw'enyanja Kandi agamwe gari aha mutwe gw'enyanja agamwe nimahango agandi nimakye Kandi omumaato omumpaha harimu abantu abandi bemereire aharubaju rwamaato

Ogu nomusiri kandi omusiri ogu bahingiremu emoondi omushaija ogu mpaha ariyo nagyezaho kufuhirira emoondi ezi mpaha aine ekidomora Kandi omukidomora ainemu amaizi garimu omubazi kandi ariyo nagyezaho kufuhirira ebihingwa ebi ebiri omu musiri.